Nyɔnu aɖe do awu le be ebla ta eye wobɔbɔ nɔ anyi wòle nuɖaɖa aɖe le ze aɖe me blum. Nuɖanu gbogbo aɖewo le egbɔ. Tsikunu aɖewo hã le egbɔ le xɔ aɖe me.

Ame aɖewo do awu ʋi sɔ ɖewo nɔ anyi ɖewo tsi tsitre. Ŋutsu yibɔ aɖe kɔ nane le glasi me kɔ le nɔvia velai aɖe nam. Nyɔnu aɖe hã le glasi sue aɖe ɖe asi. Nanewo le kplɔ dzi le wo gbɔ.

Woɖo akpa ɖe gagba blu aɖewo me. Eɖewo le anyigba eye nyɔnu aɖe hã tsɔ ɖeka ɖe asi. Nyɔnuawo do awu kɔla vovovowo eye wobla ta kɔla vovovowo hã. Alilikpowo le dzi me, kɔla le blu kple ʋɛ̃.

Ame ŋee aɖewo le xɔ gã aɖe me. Xɔa ŋu wɔ ʋi, nuŋlɔkpe ʋi aɖewo le wo gbɔ ɖewo nɔ kplɔ gã aɖe ŋu kɔmpita le wo gbɔ wole asi tem ɖe edzi, nuŋlɔnu kple nulãnu gbogbo aɖele wo gbe le kplɔa dzi.

Nyɔnu tsitsi aɖe nɔ anyi ɖe kpukpoi sue aɖe dzi. Ele nu ɖam. Bɔkiti ʋi aɖe kple blu aɖe l;el egbɔ. Egoe vi aɖe ta nu dzi aɖe le egbɔ. Abaka ɖe hã le egbɔ eye naɖe hã le agba me le bɔkitia dzi

Yevu ŋutsu kple nyɔnu aɖewo, wole xɔ aɖe me. Wodo awu ʋi. Ŋutsua ɖeka nɔ anyi eye wòdo asiwui blu aɖe. Amatsi vovovo aɖewo le kplɔ̃ gã aɖewo dzi le glia wo ŋu.

Xɔ gbogbo aɖewo. Ɖewo kɔkɔ nye dziƒoxɔ. Ama vovovowo. Ati aɖewo le wo me. Agɔnɛ ti aɖewo hã le ɖewo gbɔ. Lɔrimɔ aɖe to xɔawo dome. Ŋuwo le zɔzɔm le edzi. Ama ɖewo hã le zɔzɔm le lɔrimɔa dzi.

Xɔ ʋi aɖe me woɖo agbalewo ɖe kabɔd aɖewo me. Agbale vovovowo le wo me. Ekplɔ aɖe kple zikpui aɖe le xɔa me. Kɔmpita kple nutsomɔ yibɔ aɖe le kplɔa dzi. Agbalewo hã le kɔmpita la gbɔ.

Ŋutrsu aɖe bublɔnɔ anyi le laptopu ɖe asi. Eɖo asi ɖewo hã ɖe eɖokui gbɔ. Naɖewo hã le kpukpo dzi le egbɔ. Gagbɛ si xɔna ŋusẽ tso ŋudɔ gbɔ kɔ hena letriki ŋusẽ hã le kpukpoe dzi.

Nyɔ aɖewo woƒe xexleme anɔ abe enyi ene. Wole gbe me le woƒe asiwo do ɖe ya me nɔ dzidzɔ kpɔm eye wotɔ ɖe letriki gbe si he hena ŋusẽ le ŋdɔ gbɔ.

Yevu aɖe le gaŋgbakpua aɖe ɖe asi. Nu yibɔ aɖe le eme. Akpɔnɔ vi aɖe le gagba vi aɖe me le kplɔ̃a dzi. Ati vi aɖe le kplɔ̃a dzi hã. Ga vi aɖe le gaŋgbakpua gbɔ.

Kplɔ gã aɖe si atukpa kple nunotukpa ɖewo le edzi, zikpui bɔbɔe vovovowo le egbɔ, ati sue aɖe le wo gbɔ, nɔnɔmetata aɖe le glia ŋu. Atikpakpɛ vi aɖe le glia ŋu, wotsɔ nu ɖewo de eme.

Nyɔnu aɖewo woɖo atsɔ na wo ɖokuiwo kple kente kple avɔ bubuwo. Wodo dzonu ɖe kɔ kple afɔ kple aliwo. Wotsɔ ɖuku vovovowo de ali le sɔgbe aɖe dzi. Ame aɖewo tɔ ɖe wo megbe le nu kpɔm.

Nyɔnu etɔ̃ aɖewo le kɔdzixɔ aɖe me. nyɔnu ɖeka wɔ ɖa lɛgbɛ ɖe ta. Edo awu ʋi. Elé kɔmpiuta aɖe ɖe asi kple nuŋlɔgbalẽ aɖe, aɖakago aɖe le wogbɔ abaa aɖe hã le wogbɔ.

Ɖevi aɖewo ƒoxla ŋutsu tsitsi aɖe si nɔ anyi, wodza dzamatre ɖe asi. Eɖewo le eɖum eye ŋutsu ka sue aɖe kɔ le ɖevi sue aɖe ƒe nume dem, ŋutsu do kuku eye wòdo afɔkpa gã aɖe.

Kpovitɔwo gbogbo aɖewo do kpovitɔwo ƒe awu, wobla nane ɖe akɔta yibɔ do ga kuku. Ɖeka tsɔ tu kpla ɖe kɔ, xɔ ga aɖe le megbe na wo, ati aŋgb mumu aɖe hã le megbe na wo.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe atikutsetse aɖewo dome le asime. Sɔeya le ta dzi nɛ. Ɖeka tso kɔ agbea nɔ dodom ɖe ame bubu aɖe. tomatosi, kabɛdzi, karɔti, ela wonɔ agba dzi le egbɔ.

Ame gbogbo aɖewo tɔ ɖe xɔ gã aɖe me. Suɖi kpukpo bɔbɔ sɔgbɔ aɖe le wogbɔ. Geɖe bla ŋɔti kple ŋɔtigodui eye geɖe do awu ʋi. Nyɔnu aɖewo hã le wo me wonɔ anyi.

Ŋutsu, nyɔnu kple ɖevi aɖewo tɔ ɖe amekukuɖaka aɖe gbɔ, wotsɔ soya yibɔɔ ɖe taa, ŋutsu aɖe tɔ ɖe aɖaka gbɔ le nane xlẽm le agbalẽ me. Wotsɔ seƒoƒo ʋe da ɖe amekukuɖaka dzi. Ati aɖewo le megbe na wo.

Ŋutsu aɖewo do awu abe kpovitɔwo ene le zɔzɔm to xɔ aɖe me. Ŋutsu aɖe hã le kedzi aɖe me, do awu dzɛ̃aɖe, ama ɖe hã do awu dzɛ̃ aɖe le nu kplɔm le afi ma.

Ghana paliamɛti, senyala aɖewo le xɔame. Wole zikpi bɔbɔe aɖewo dzi. Agbalẽ gbogbo aɖe le ɖewo gbɔ. Ɖewo tsɔ nanewo kru kɔ. Ŋutsu ɖeka tɔ te ɖe wo me le wo kpɔm

Ŋutsu lolo aɖe le ɖevi dza aɖe ɖe dzime. Wotɔ te tsi bublu aɖe me. Tsia le tsatsam. Xɔ aɖewo le megbe na wó, Ŋu ʋi kple yibɔ aɖewo hã le wogbɔ. Gakpɔ yibɔ aɖe kɔkɔ ɖe dzi mŋe le wò megbe.

Awusatɔ gbogbo aɖewo tɔ ɖe exɔ si dze abe moslemtɔwo ƒe gbedoɖaƒe ene, ŋu eve aɖewo hã le afi ma eye ɖeka le abe polisi ŋu ene.

Ame gbogbo aɖewo tɔ te ɖe ke aɖe me, ɖewo do nɔtsi godoe ɖe notsi, wolé sofi ɖe asi, le ke kum, ati aɖewo le wo megbe, xɔ aɖewo hã le atia me.

Ɖevi kuɖi eme adre bɔbɔnɔ atrakpi dzi le exɔɖenu dzi eye kotoku kple gbe ɖuɖɔ le ŋgɔ na wo ke nukokui hã le emo ne ɖevia ɖe wo.

Yevuvi eve aɖewo, nyɔnua bɔbɔnɔ eŋu dzi eye ŋutsu tɔ ɖe wo gbɔ eye wotsɔ ɖevi aɖe ɖe ata ta. Avu gã aɖe nɔ wo gbɔ, xɔ gã aɖe hã le megbe na wo eye ati aɖe le megbe na wo.

Eŋu aɖewo kaka le lɔ̃rimɔto, gakpo gbegblẽ aɖewo hã le afi ma, ame aɖewo hã tɔ afi ma, eŋu sɔe aɖewo kple ŋu gã aɖewo hã le lɔ̃rimɔ la dzi. Eto gã aɖe le megbe na wo.

Ame geɖe wo bɔbɔnɔ suɖui zikpui bɔbɔ aɖewo dzi, zikpuiawo wɔ dz. Yevu ŋutsu kple yevu nyɔnu aɖewo le wo dzi, wole nu kpɔm le gli ŋu. Ame aɖe trɔ ɖe nyɔnu aɖe gbɔ, ame aɖewo hã tɔ ɖe wo megbe le wo kpɔm

Dzotsidɔwɔlawo do woƒe dɔɔwɔwu kple kuku, wole gakpo aɖe gbɔ, gakpo gã aɖewo hã le yame, ɖeka bɔbɔ eye ɖe hã tsi tsitre

Eŋugã aɖe si wosi aŋgbdidi ʋi kple yibɔ na le lɔrimɔ aɖe dzi. Ɖevi sue aɖe tsitre ɖe ŋu aɖe megbe eye ɖekakpuivi aɖe hã tsitre ɖe eŋua megbe, wotsɔ gakpo aɖe sa ɖe ŋua ŋu.

Nyɔnu kple ŋutsu gbogbo aɖewo le ablɔdzi le ablɔ lɔm. Wole atikpakpɛ vi ɖewo ɖe asi woŋlɔ naɖewo ɖe wo dzi. Eɖewo do awu yibɔwo eye eɖewo do awu kɔla bubuwo. Wolé etsɛ ɖewo hã ɖe ya me.

Ame gbogbo aɖewo tɔ ɖe atia ɖe te. Wotɔ ɖe exɔ aɖe ƒe ŋku me. Wole fli me. wole nuɖu gba viwo kple gagba viwo ɖe asi. Ɖevi sue aɖewo hã le flia me kpli wo.

Nyɔnu aɖewo kple ɖevi sue aɖe. wotsɔ gagba aɖewo si aŋutsi kple atikutsetse aɖewo le eme. Nyɔnu aɖe tɔte ɖe wo ŋku me ɖo nukomo. Nutsɔla ɖeka bla ɖevi ɖe tume. Xɔ gã aɖe le wogbɔ le lɔri mɔa aɖe to.

Ame gbogbo aɖewo le tɔdziʋu aɖe me ɖewo le tɔdziʋua me eye ɖewo le yame na tɔdziʋua woti aflaga kple kawo ɖe tɔdziʋua dzi eye wole tɔdziʋua dzi yina

Xɔ aɖe me zikpui bɔbɔ aɖe wɔ ʋi li. Suɖi ʋi aɖe li. Tukpa ʋi aɖewo le kplɔ̃a dzi li. Dadi yibɔ aɖe le zikpui aɖe te. Nukpɔmɔ le gli ŋu, akaɖi kple nusemɔ.

Yevu ɖekakpuivi kple detugbuivi aɖe. wotsɔ naɖe bu ŋɔti eye wotɔ ɖe ŋutsu aɖe si tsɔ naɖe bu ŋɔti gbɔ le na nane xɔ le esi. Ŋutsu la le awu blu me eye etome le ʋii. Kɔmpiuta aɖe hã le kplɔ̃ la dzi.

Ame gbogbo aɖe tɔ ɖe afi aɖe nɔ akɔ dam. Elekitoral commishin dɔwɔlawo do woƒe dɔwɔwuwo le nu ŋlɔm le ekplɔ dzi, yevu ŋutsu aɖe tɔ ɖe ame aɖe gbɔ le asem ka kpli. Ame aɖe hã le akɔdagoa me le nane wɔm.

Ɖetugbivi aɖe kple ŋutsuvi aɖewo ɖo atsɔ. Nyɔnuvia wɔ ɖa wosu ɖe ta. Wodo dzonu. Wole afɔ kpo. Ame aɖewo bɔbɔnɔ anyi le wo kpɔ. Ame aɖewo tsi tsitre. Yevu nyɔnu ɖeka le megbe na wo.

Eŋu ta vovovowo aɖewo le gakpo aɖe me, eɖewo le gakpoɔ dzi, gakpofɔtoƒe aɖewo le anyigba, ŋutsu aɖewo do dɔwɔwu le wo gbɔ, akaɖi kekle aɖewo le ya me.

Ɖevi atɔ̃ aɖe le ati lɔri aɖe kum. Eve nɔ lɔria me eye etɔ̃ le lɔri tutum le keme. Ŋutsu ɖeka tɔ ɖe anyi le wokpɔm do ɖa. Sɔgbe vi aɖewo le wogbɔ.

Ŋutsu gbogbo aɖewo tɔ ɖe ke me. Wodo ŋɔtso godui. Ɖewo le ka ɖe ɖe asi le naɖe ɖiɖi le to me. Ati gã aɖe le woƒe megbe. Ati kpakpɛ aɖewo le anyigba le wogbɔ.

Ɖekakpuivi aɖe lé dɔwɔnu aɖe ɖe asi, le ŋu vi aɖe ŋuti dɔ wɔm, ekplɔ aɖe hã le teƒea eye akpetevi aɖe hã le teƒea, nu vovovowo hã ƒoxlae.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ofici zikpui ʋi kple dzɛ aɖewo dzi. Kplɔ aɖe le wogbɔ. Zikpui amadede gbemu le wogbɔ. Ŋutsu eve tɔ te ɖe nyɔnu aɖe gbɔ. Nyɔnua wu asi eve ɖe ya me. Xɔame wɔ ʋi.

Ɖetugbi nyɔnuvi aɖewo bɔbɔnɔ anyi. Wotsɔ asi de wo nɔewo ƒe kɔme. Wotɔ dzonu abe Nigeriatɔwo ene. Wole treyegba ɖewo ɖe asi eye wole nu kom le xɔ tsɔtsɔ aɖe me.

Ŋutsuvi aɖe le nu blu aɖe ɖe asi kɔ le numeme aɖe na numemea wɔ ʋe. nukpɔmɔ aɖe hã le glia ŋu.

Ati basabase aɖewo ƒo ɖe anyigba eye eletrikika hã le afi ma. Xɔ aɖewo hã ƒe kanshiwo klo eye awu kple avɔ aɖewo hã kaka ɖe afi ma.

Ame gbogbo aɖewo, ŋutsu kple nyɔnuwo tsaka, ame aɖe lé agbalẽ ɖe asi le nu xlẽm. Aɖaka aɖe le kplɔa ɖe dzi le wo gbɔ, wotsɔ avɔ aɖe tsyɔe. Do aɖe hã le aɖaka gbɔ, ati mumu aɖewo le megbe na wo.

Ame aɖewo ta avɔ yibɔ ɖe akɔta, eɖewo te ɖe abɔta, ame aɖe kɔ tsidzɛ bu kɔ. Nyɔnu aɖewo le ŋgɔ le ʋe ɖum. Ŋutsu eve aɖewo hã ta avɔ kɔla vovovowo. Ŋuƒola aɖe hã le wo gbɔ.

Yevu nyɔnu wotɔ ɖe anyi. Wodo awuʋi lɔbɔ aɖewo eye wodo asiwui blu aɖewo hã. Wole kplɔ̃ yibɔ aɖe gbɔ. Gakpo aɖe le edzi. Gaŋu aɖe hã le afi ma eye agbalẽ aɖewo hã le afi ma.

Ɖevi vi aɖewo tɔ ɖe anyi lé Yevu detugbivi ɖewo ɖe asi. Yevuviawo kpla akpete ɖe dzime. Keŋtsi aɖe le afi ma. Ɖevi ŋutsuvi aɖewo le afi ma le akɔ ɖim.

Edzo bi exɔ ɖewo eye eŋu ɖewo tsewo fia le teƒea, adzudzɔ nɔ tutum si fia be edzoa metu vɔ o, edzotsiŋu le ablɔdzi kple amewo tɔ ɖe ablɔ dzi le nu kpɔm.

Ŋutsu eve wole sukuxɔ aɖe me. Wole gakpodɔ aɖe wɔm. Go aɖe le wogbɔ. Ame aɖewo hã bɔbɔ nɔ sukuxɔame le kplɔ̃a ŋu le nu srɔ̃m. Pépa aɖewo le glia ŋu.

Nyɔnu atɔ̃ aɖewo tsɔ agba ʋi ɖewo ɖe ta le zɔzɔm ɖe ke me. Ɖeka tɔ ɖe ŋgɔ na wo le awu aŋgbaɖiɖi me, ati kuku aɖe hã le wo gbɔ, eto gã aɖe hã le ŋgɔ na wo.

Ame gbogbo aɖewo, nyɔnuwo, ŋutsuwo, ɖevi aɖewo wotsaka, wole ʋe ɖum, ɖewo wu asi ɖe ya me, ɖewo dze klo le nu kom, ɖeka do awu dze le eɖokoe hem ɖe yame.

Ŋutsu ene aɖewo, wodo dɔwɔwuwo, wotɔ ɖe ŋugã aɖe gbɔ lé gakpo ɖe asi le ehem ɖe tome, kpe gã aɖewo le wo gbɔ, exɔ g… hã ɖewo le wo gbɔ, wonye baxɔ.

Ŋutsu aɖewo le nyadrɔxɔme. Ɖeka le go aɖe megbe wu asi ɖe ya me. Amerika flaga le megbe nɛ. Ɖeka tɔ ɖe anyi bla asi ɖe megbe. Ɖeka hã bɔbɔ nɔ kpukplu aɖe dzi nɔ kplɔ̃ gbɔ nyɔnu ɖe le afi ma ɖa ʋi aɖe aflaga ɖe le megbe nɛ.

Kpovitɔ eve, asrafo ɖeka, wokpla etu ɖe ŋui, wobla ŋɔti, eŋu ʋe aɖe tɔ ɖe wo gbɔ. Wotɔ ɖe lɔ̃rimɔ dzi le exɔ gã aɖe te.

Ŋutsu ɖe bɔbɔ ɖe anyi kɔ ganu da ɖe kɔplo gakpo ɖe ŋu. Etsigoe vi ɖe le gbɔ. Elé ŋlitsitsɛ ɖe asi, Ɖevi ɖewo le egbɔ le kpɔ.

Nyɔnu etɔ̃ aɖewo, eve le nu me klɔm le agbɛ aɖe me kple gaze aɖewo gbɔ. Nyɔnua ɖeka lé xa ɖe asi le nu kplɔm le ke me, kplɔ aɖe le megbe na wo eye ɖevi aɖe nɔ anyi ɖe wo megbe.

Ame aɖewo tsi tre ɖe xɔ gã aɖe me, asrafowo aɖewo le wo dome, ame aɖewo do awu ʋɛ̃, ɖewo bɔbɔ nɔ anyi, ɖewo trɔ ɖe dzi me. Gana ƒe nɔnɔme dzesi kot ɔf am le glia ŋu.

Ŋu gã aɖewo kple sue sugbɔ aɖewo le lɔri mɔ aɖe dzi. Ame ha aɖewo do awu vovovowo le wo me tom. Xɔ gã aɖe wo le wogbɔ. Ati aɖe le toa dzi le ŋua ɖe wogbɔ

Yevu ŋutsuwo kple nyɔnuwo gbogbo ɖe wo ƒoƒu ɖe sɔgbeɖewo dzi. Ele abe ameɖibɔme ene. Amekukuɖaka le wogbɔ eye yevu ŋutsua ɖeka ɖe bɔbɔnɔ akɔfam na nyɔnua ɖeka.

Ɖevi sue aɖewo le ŋu ƒom. Ŋutsvi sue aɖe le ŋu vi aɖe ɖe asi. Nyɔnuvi ɖeka le kaya ƒom. Nyɔnuvia ɖeka hã le dzita ƒom. Yevunyɔnu ɖeka nɔ zikpui me le wo gbɔ le dzita ƒom. Ke kplɔ le megbe na wo agbale kple nuŋlɔti aɖewo le megbe.

Nyɔnu aɖe kple ɖevi aɖewo, wotɔ ɖe zokeke aɖe gbɔ. Nyɔnua kɔ ɖevi ɖe asi. Ɖevia le nufafɛ aɖe nyim. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe afi ma do awu aŋugba dzẽ ɖiɔ kuku hã.

Ɖetugbi aɖewo tɔ te ɖe bexɔ nogo aɖe gbɔ. Ɖevi sue aɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Ame aɖe le ɖevi sue ɖeka ɖe asi. Nyɔnuvi aɖe le bexɔ ƒe axa me.

Ame aɖewo wota kente vɔ kɔla vovovo aɖewo. Wotɔ ɖe sɔgbe aɖe gbɔ. Kpovitɔ aɖe le ŋkume na wo. Ameawo lé Ghana flaga ene wu ɖe yame. Wolé gakpo naɖewo hã ɖe yame.

Akaɖi ʋi aɖewo tsi ɖe ya me. Nu ʋi aɖewo hã le ya me. Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo nua anyi ɖe kplɔ aɖewo ŋu. Zikpui nogo aɖe wɔ ʋi le kplɔ aɖe hã ŋu

Ame aɖewo le nane le asi tsɔ le ɖevi aɖe fiam. Ɖevia la do awutewui dzimewui ʋi eɖome le yibɔ. Ame aɖe tɔ ɖe emegbe eye wowɔ ɖa ŋusu. Ame aɖe hã tɔ ɖe agame do awu ʋi eye wo le asi fiam nane.

Ame gbobo aɖewo le mɔlu gble dzi. Eɖewo bɔbɔ eye eɖewo tsi atsitre, ɖewo tsɔ soya bu ta eye ɖewo kɔ ɖukuviwo bla ta.

Ame gbogbo aɖewo nɔ anyi ɖe xɔ sue aɖe me. Wo nɔ zikpui gã aɖewo dzi, nɔ nukpɔm le gli nu le nukpɔmɔ yibɔ aɖe dzi. Seƒoƒo aɖe le nukpɔmɔa dzi

Ʋeɖula aɖewo le xɔ gã aɖe me. Wotsi kente kɔla aɖe ɖe wo megbe. Wowu afɔ ɖe yame kple asiwo. Ɖewo le wo megbe ŋu ƒom. Aɖakago ʋie aɖe le megbe na wo.

Nyɔnu aɖewo bɔbɔnɔ anyi le xɔ aɖe me. Ekplɔ le woe ŋkume. Agbale aɖewo hã kaka ɖe ekplɔao dzi. Nyɔnu aɖe le ŋkume na wo eye Amerika flaga le emegbe.

Nyɔnu dzaa aɖe bɔbɔ nɔ anyi. Etsɔ nane kru kɔ. Ebla ɖuku dzẽ. Elé gabgɛ vi aɖe ɖe asi. Gagba bubu sue vovovo aɖewo le egbɔ. Aŋugbadede ɖewo le glia ŋu.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe atikutsetsewo dome hedo awu blu aŋgbaɖiɖi kɔla le awuawo me. ele nu kom eye wowɔ ɖa ɖe ta. Atikutsetse aɖewo le megbe nɛ. Atɔtɔ, mago, tomatosi, kaɖɔt kple akutu

Ame aɖewo, wodo kuku ʋiwo. Wodo awu dzime kɔla dzẽ kple aŋgba mumu, ʋi hã le eme. Wole zɔzɔm le ablɔdzi le kpẽ kum. Ɖeka lé soxa ɖe dzi.

Aɖakago ʋi aɖe si alɔwo le eŋu la, wotsɔ avɔ ʋi aɖe da ɖe edzi. Seƒoƒo aɖe hã le edzi. Egbe ŋkuŋuŋui ƒe afɔdzideƒe le egbɔ. Aɖakago ʋi bubu le dzime eye akaɖi ɖewo le yame.

Afɔkpa vovovowo tsi ɖe na ne ŋu. color vovovowo le afɔkpala me. Wole abe stɔɔ me wole wo dram le ene. Color ʋiwo, dz0awo, amgbaɖiɖiwo, amgbamumuwo katãwo tsaka le afɔkpawo dzi. Eye etsea ɖe hã le anyigba le afɔkpa wo ɖo me.

Xɔ aɖe le bibim, dzotsisrafowo tɔ ɖe xɔa ŋkume, dzotsiŋu gã aɖe hã le xɔa gbɔ le tsi wum, ame aɖewo tɔ ɖe ŋɔa ƒe akpa mɛ le nu kpɔm.

Nyɔnu aɖe le nu dzrame. Ele ɖewo ɖe asi, ele ɖewo ɖe ta. Afɔkpatutunuwo, ɖavunuwo le agba me. Ati aɖe le megbe nɛ. Ega aɖe hã le asi nɛ.

Ŋutsuvi dzaa do afɔkpa ɖe asi hedoe ɖe yame. Ɖevu sue aɖewo le megbe nɛ le afɔkpala ƒe ŋkume kpɔm. Ati aɖe le megbe na wo eye xɔa ɖe hã le ŋii le dzedzem.

Ŋu gbogbo aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe, xɔ gã aɖewo le wo gbɔ, ŋu geɖe ƒe tame wɔ ʋii. Ame aɖewo le ŋuawo dome. Okaɖatɔwo hã tɔ ɖe ŋu aɖewo gbɔ

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo tɔ aɖe afi aɖe. Eɖewo nɔ anyi bla afɔ kple asiwo. Wodo awu ama vovovowo kple dzesi vovovowo si fia dukɔ ƒe nɔnɔme ɖe awudodo ŋu.

Ʋeɖula aɖewo do woƒe ʋeɖuwuwo amadede aŋgbadidi kple awu kɔla voivov aeɖwo, ɖeka bɔbɔnɔ anyi, nɔvia tɔte ɖe egbɔ eye wòwu asi ɖe yame.

Yevu etɔ̃ aɖewo le seƒoƒobɔ me le seƒoƒo ŋuti dɔ wɔm. Nyɔnu eve ŋutsu ɖeka. Nyɔnu ɖeka le agbledefɔ yibɔ me le seƒoƒoa daa. Atiwo le megbe na wo eye sɔgbewo hã le agblea me.

Zikpui aɖewo si suɖui bɔbɔwo le wo me le xɔ aɖe me. Ekplɔ aɖe hã afi ma wokɔ agbalẽ aɖewo kple seƒoƒowo da edzi. Akaɖi le wo gbɔ, ati vi aɖe le xɔa me, wofa naɖewo ɖe glia ŋu.

Atiglinyi aɖewo tɔ ɖe sɔgbe aɖewo dzi. Etsi le wogbɔ. Eŋu ʋi aɖe tɔ ɖe afi ma. Ati aɖewo le wogbɔ. Gbe aɖewo hã le wogbɔ.

Ŋutsu gbogbo aɖewo tɔ ɖe anyi. Eɖowo do dɔmewuwo eye eɖewo le awutewuiwo me. Woku dowo kɔ rubber aɖewo de eme si tsi ato eme.

Ŋutsuvi kple nyɔnuvi gbogboa aɖewo, wobla asi ɖe akɔta. Wo mia ŋku, nyunuvi sue ɖeka ŋu ŋku. Mango ti ɖeka le wogbɔ. Aƒea ɖe le wò megbe.

Nyɔnu aɖewo le vi ɖe asi tɔ ɖe ame aɖewo gblɔ le nu ŋlɔm. Wokɔ agbalẽ aŋutiɖiɖi ɖewo le kplɔ̃ dzi eye ame aɖewo hã do awu ʋiwo. Xɔ aɖewo wotu kple brikisihã le afi ma.

Ame vovovowo wowu asi ɖe yame wolé aɖaka yibɔ ɖe yame wotsɔ kuku kple awu yibɔ aɖewo ɖo ɖe aɖaka la dzi. Ati nogo aɖe le wogbɔ.

Ame gbogbo aɖewo le fli me, ɖewo kaka ɖe eme me le nu kpɔm, ɖeka le akɔdago gbɔ le akɔdagbalẽ tsɔ de me, gasɔ aɖe le wo gbɔ, kpokpo aɖe hã le wo gbɔ.

Ŋutsu kple nyɔnu gbogbo aɖewo wole gbe me. Wole aɖaka ʋi aɖe ɖe ya me. Wodo awu vovovowo. Atigbe aɖe vovovowo le wogbɔ. Gbeawo do fũu.

Ŋutsu etɔ̃ ɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe abe mɔto ene. Wodo awu dzɛ̃ ɖewo eye wodo kuku ʋiwo ɖe ta. Wolé gakpo ɖewo ɖe asi abe etsiŋudoɖelawo ene.

Kplɔ kple kpokpo gbogbo aɖewo le xɔ aɖe me, ame aɖewo kple ɖevi aɖewo le xɔa me, wotsi nɔnɔmetata aɖewo ɖe gli ŋu. Atia aɖewo le gli ŋu eye wokɔ nu vi sue aɖewo ɖe eme.

Yevu ŋutsu aɖewo lé amekukuɖaka ɖe ya me, kpovitɔwo le ŋkume na wo, le mɔ xem na wo. Ame aɖewo le anyigba eye ame aɖewo hã tɔ ɖe wo megbe le wo kpɔm.

yevu nyɔnuvi aɖe tɔɖe anyi edó tsilewu blu anyigbã dzɛ̃ egbe nukuʋuʋu nuɖa mɔ le egbɔ aɖaka gó aŋgba mumu aɖe hã le megbe nɛ, gatsitsiwo le dzime nɛ ele naɖe ɖeasi le édzi kpɔ le kokoó

Ameyibɔ ɖevi vi ɖe le sukuxɔ aɖe me. Wobɔbɔ nɔ kplɔ nu eye wodo awɔ aŋgba vovovowo. Yevunyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi le ɖevia ɖeka ɖe asi le nu kom kplii.

Ɖevi etɔ ŋutsuvi eve nyɔnuvi ɖeka kple wo dada wole abɔ me seƒoƒobɔ me seƒoƒo dom. Nyɔnuvia le alɔgbɔnu kom ŋutsuviawo le seƒoƒoa ɖe asi nɔ dodom.

Ame gbogbo aɖewo tɔ te ɖe anyi, wole asi fiam naɖewo daa, eɖewo do ŋɔtime godui, kplɔ aɖewo le wogbɔ.

Yevuvi ŋutsuvi dzẽ aɖe do awu nyuie aɖe mlɔ anyi ɖe xɔa me le kɔ ɖim kple eƒe kɔɖinuwo. Kɛtɛkɛ le eme eye eŋu gãã si nye xɔtuŋuwo hã le eme. Kɛtɛkɛ ƒe zɔtoƒe hã le afi ma. Eƒe ɖa mlɔ anyi ɖe ta nɛ dzaa.

Nyɔnu aɖewo kple ɖevi aɖewo bɔbɔ nɔ anyi le mɔ to. Ego sue aɖewo le wogbɔ. eŋu dzẽ aɖe hã le eme tsom. Zokeke aɖe hã le ŋkume na wo le eme tsom.

Yevu nyɔnu aɖe tɔ ɖe anyi eye ɖeviwo ƒo xlãe le atu wɔm nɛ. Ɖeka le afɔkpo eye wotɔ ɖe anyi. Wole xɔ kuɖi aɖe gbɔ le kea me.

Nyɔnuvi aɖewo tɔ te ɖe ati aɖe te. Wodo sukudewu avumi kɔla. Eve le ampe tum. Ŋu eve aɖewo hã tɔ ɖe wo megbe. Ame tsitsi aɖewo hã le sukuxɔ aɖe gbɔ ɖaa.

Ŋutsu ene wodo awu ʋi, wodze klo ɖe anyigbã. Wotsɔ aɖaka ɖe kɔ me. Ame aɖewo tɔte ɖe wogbɔ le nuƒom. Ame aɖewo hã tɔte ɖe wogbɔ le wokpɔm.

Nyɔnu aɖe le xɔ ɣi aɖe me. Eʋu tsi le agba me klɔm. Ekɔ kaƒomɔ yibɔ aɖe de to. Ewɔ ɖa yibɔ ɖe ta. Nuɖanu aɖewo le eƒe megbe.

Ŋutsu ŋee aɖewo, ɖevi sue aɖewo le wo me ɖewo do kuku eye ɖewo do awu ʋi bubu hã do awu kɔla vovovowo, wotɔ ɖev yɔkpe aɖewo gbɔ, yɔkpeawo katã dzi wɔ ʋie, wotsɔ nanewo ts da ɖe wodzi.

Ŋutsu aɖe si do awu blu, gaɖonkui le awua ŋu, tɔɖe ame aɖewo ƒe domedome. Kpovitɔ aɖewo tɔ ɖe wo me. Ame aɖe wo tso midea ƒomɔ aɖewo ɖe asi le wógbɔ. Eŋu gã aɖe kple eŋu vu aɖe le megbe na wo.

Ame gbogbo aɖewo do awu dzɛ̃wo vovovo aeɖwo ɖeka le sɔ yibɔ aɖe dzi blam ŋku me wotsɔ sue dzɛ̃ aɖe bla ta nɛ, ameawo tsɔ nu tsutsɔ aɖe ɖe asi ɖewo bɔbɔnɔ anyi le wo kpɔm.

Zikpui vovovo aɖewo le xɔ aɖe me. Ame geɖe bɔbɔnɔ ɖe edzi. Nyɔnu aɖe tsɔ nane bu ta le awu lɔbɔ aɖe me. Geɖe le nane kpɔm le wobe asi me. Ati vi aɖe le dzedzem le wogbɔ.

Ŋutsɔ ɖewo le exɔ tame le ŋdɔgagbɔ tsia ɖe xɔ dzi. Wodo awu si fia be wonye edzotsidɔwɔlawo dometɔ aɖe. xɔyeye ɖe tse le megbea.

Kpukpo ɣi aɖewo si wotsɔ suɖi aɖewo ɖe eme ametsitsi kpukpo yibɔ aɖe le afima akaɖi ga aɖe ha le kpukpoa dzi ekplɔ aɖe ha le xɔa me

Dzata aɖewo kple lã woada aɖe si le dzo le ta na wole kɔ dam. Dzata etɔ aɖewo le megbe na lã la eye ɖeka le tagbɔ ne. Dzata tsua aɖe ƒu du gbɔ na wogbɔ. Lã wada si dzo le ta na hã kple nɔviawo hã wo gbɔna.

Le xɔ aɖe me, zikpui bɔbɔe aɖewo si suɖi aɖewo le dzi. Kplɔ̃ sue aɖewo le eƒe ŋkume. Kekeli na mɔ le megbe na zikpuiawo. Nu yibɔ aɖe le glia ŋu.

Dɔwɔla aɖewo do woƒe dɔwɔwuwo. Wodo dɔwɔkukuwo hã. Wolé gakpo lɛgbɛɛ ɖe asi. Bokiti ʋee aɖe le wogbɔ. Gakpo gãa aɖe tsi tsitre le wogbɔ. Dɔwɔla ɖeka bɔbɔ nɔ anyi le nu dzẽ aɖe gbɔ.

Yevu nyɔnu dzaa aɖe do awu dzɛ̃ ɖe dzime. Elé nuƒome aɖe le nu ƒom ne ameha aɖewo. Wobɔbɔ nɔ anyi kpoo ɖe xɔ aɖe me. Ame ɖeka tso tsi atsitre ɖe megbe ɖaa. Nane le xɔa ŋuti yibɔ.

Ɖevi aɖe tsɔ abolo tsɔ de ŋtsu aɖe si do gadoŋkui a ƒe nu me. Ɖevi sue bubu hã wo bɔbɔnɔ ekplɔa ŋu. Ŋuɖuɖu vovovowo le ekplɔa dzi kple kplu vovovowo.

Nyɔnu dzaa aɖe bɔbɔ nɔ anyi le nu nyam. Ebla avɔ blu ɖe akɔta, wɔ ɖa husuu. Nyɔnuvi eve aɖe le egbɔ. Ɖeka le nu nyam kplii eye ɖeka bɔbɔ nɔ gagbame wu asi ɖe dzime. Exɔ aɖe le wogbɔ eye ati aɖe le dzedzem ɖaa.

Ɖevi eve aɖewo nɔ zikpi sue aɖe dzi. Nyɔnuvi la wɔ ɖa husuu ɖe ta heɖe dzime eye wòtsɔ ɖevi sue ta kolikoli aɖe ɖe ata ta. Amigo aŋugba ɖiɖi aɖe le wogbɔ.

Nyɔnu eve aɖewo tɔ ɖe atsikutsetsegba ɖoɖo aɖewo gbɔ. Ɖeka do awu dzime yibɔ eye ɖeka do awu dzimewui blu. Tomatosi, atɔtɔ, akutu, maŋgo kple nɔvia bubuwo hã le agbawo ƒoxlã wo le afi ma.

Ame ɖewo do awu vovovowo bla woƒe agbawo ɖe asi eye wole zɔzɔ to gbe ƒuƒu aɖewo me. Ame ɖewo hã tɔ ɖe ati ɖewo te le wokpɔm do ɖa

Amɛ aɖewo le glasxɔ aɖe me eɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖeka tsi atitre ameɖeka le wɔmɛnɔtɔwo ƒe kɛkɛ vi me wóle pɛpa ɖe asi le naɖe wɔm le xɔ la me

Ame aɖewo do bɔl ƒowuwo. Do afɔkpawo le lãmese fefe wɔm le lãmese fefewɔƒe aɖe. Ame aɖewo hã nɔ anyi ɖe afi ma le wo kpɔm.

Ɖetugbivi eve aɖewo ɖo atsɔ na wo ɖokuiwo. Wota kente do dzonuwo ɖe afɔ. ɖokuwo le alidzi na o. Wobla ta kple atsɔɖonu aɖewo. Ame aɖewo tɔ ɖe megbe le wokpɔm. Kɔdzidɔwɔla ɖeka hã le wo me.

Ame gbogbo aɖewo tɔ ɖe ablɔ dzi. Kpovitɔ aɖewo hã le wo megbe le wo nya ɖoɖe emɔ ƒe akpa ma. Eŋu aɖwo le fli me va le yiyim eye exɔ gã aɖe le eŋuawo ƒe axa dzi.

Ame aɖewo le etsi to le dzidzɔ kpɔm. Nyɔnu eve aɖewo lia sɔ aɖe dzi eye ŋutsu eve ɖewo hã le anyigba lé sɔ la ɖe asi. Sɔ la le zɔzɔm kpli wo

Yevu aɖewo kple ame yibɔ aɖewo wole tsi me. Geɖe tɔ ɖe anyi eye woɖe dzi. Eɖewo wu asi ɖe aya me. Eye alilɛ̃kpo la me kɔ. Gakpo nututu gã aɖe le ŋgɔ na wó.

Woɖo abladzo ɖiɖia aɖewo ɖe le agba dzi. Atadi dz0 kple atidi amgbamumu aɖewo hã le agba dzi. Tomantos kple nububuwo aɖe hã le edzi. Nyɔnu aɖewo bubɔnɔ soya aɖe te. Ame aɖewo hã le lorri mɔ dzile zɔzɔm va le yiyim

Xɔ gã gbogbo aɖewo ƒe ta wɔ dzɛ̃. Ɖewo wɔ ʋie le dzedzem ɖaa. Ati aɖewo le wogbɔ. Sɔgbe aɖewo hã le wogbɔ. Lɔrimɔ hã to afi ma. Ŋu gbogbo aɖewo hã tɔ ɖe lɔrimɔ la dzi.

Detugbivi tɔ aɖe anyi wu asi ɖe dzime. Etɔ atsyɔ̃ɖonu aɖe ɖe ta eye wòdo dzimewu yibɔ. Detugbivi bubu aɖe tɔ ɖe egbɔ do awu amadede vovovowo ŋutsu aɖe le megbe na wo si lé nyagblɔmɔ ɖe asi.

Nyɔnuvi etɔ̃. Ɖeka nɔ wɔmenɔtɔwo ƒe kekevi me hele nu kom. Ɖeka kplɔe ɖo gbɔna, ɖeka tɔ ɖe anyi hetsɔ asi tsɔ ŋkume.a

Taxi etɔ̃ aɖewo le lɔrimɔ la dzi. Ŋu ʋi bubu le megbe na ɖeka. Ame aɖewo le lɔrimɔ la dzi zɔm. Exɔ gbogbo aɖewo hã li. Dziƒoxɔ gã aɖe hã le afi ma. Eletrik kawo le yame.

Nyɔnu aɖewo bɔbɔ nɔ anyi, ɖeka bla ta, do togɛ lebii aɖe. Bli aɖe le ze me le dzo dzi le wogbɔ. Gagba aɖewo le aba dzi le wogbɔ. Gakpo aɖe le megbe nawo.

Ŋutsu tsitsi lé agbalẽ ɖe asi, nyɔnu aɖewo le egbɔ ɖeka tsi atsitre le nane ŋlɔm le nu kom, nuɖuɖu ta vovovowo le kplɔ dzi le wo gbɔ, nunonowo hã le wo gbɔ.

Ŋutsu aɖe le awu yibɔ ade me lé agbɛ si naa dziɖegbeŋusẽ tso ŋdɔ gbɔ la. Akpete vi aɖe le egbɔ eye afi ma le abe ekee me ene.

Yevu aɖewo le xɔ aɖe me. Ŋutsu ene nyɔnu ɖeka. Ŋutsu eve wotɔ ɖe nyi le asi fiam wo nɔe wo. Wole awu yibɔ me. Nuƒomɔ aɖe le ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka gbɔ. Kplɔ̃wo le wogbɔ.

Ame aɖewo le dɔwɔwu me do dɔwɔkuku, ɖewo do dɔwɔkukudze kple ʋi. Wole fi male dze dom le nu kom, exɔ gã ɖe le megbe na wo, eye exɔ la hã le ʋi kple yibɔ.

Ŋutsu eve lé matsin ɖe asi eye mamlewo tɔ ɖe megbe le wo kpɔm ɖo ɖa. Ŋutsu aɖewo tɔ ɖe dɔwɔmatsin aɖe gbɔ. Wodo dɔwɔwuwo eye wodo dɔwɔkukuʋi kple blu ɖe ta.

Dɔwɔla aɖewo tɔ ɖe gakpo aɖe gbɔ. Eɖewo ge ɖe numeme aɖe me eye wole asi fiam mamlɛawo. Exɔ aɖewo hã le megbe na wo eye lɔri mɔ aɖe hã le megbe.

Ɖevi sue aɖewo kple ame tsitsi aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe brikisixɔ aɖe ƒe ŋkume. Wole nuɖuɖu ma na ɖeviawo. Woma nuɖuɖua wuliwuli ɖe agbame. Gatsi hã le nuɖuɖua me. Ɖeka lé nuɖuɖugba ɖe asi.

Ŋutsu aɖewo le ŋunyaɔunya wɔm le xɔ aɖe me. Ɖeka le zipkui aɖe ɖe ya me. Ɖeka le du dzi yina afi aɖe. Nukpɔmɔ le ame aɖe si. Aflaga le amea aɖe si le xɔ me.

Ama aɖewo wosɔ gbɔ, wobɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui kple kplɔ ŋu le xɔ gã aɖe me, zikpui aɖewo le ame aɖeke menɔ wodzi o. Fesre aɖewo le dzedzem ɖaa, aɖakago vi aɖe le domedome na wo.

Nyɔnu nudzrala ɖe bɔbɔ nɔ anyi nɔ nu kom tsɔ ta ziɔ ɖe avɔ vovovowo; kentevɔwo kple egbegbevɔwo kala amadede dzẽwo, amadede yibɔwo, amadede aŋutiɖiɖiwo katã wole eme.

Ghana dukplɔla Nana Akuffo Addo le asi na fiagã Oseiɔ̃Tutu. Wotsɔ soya bu wo dzi. Ame tsitsi aɖewo tɔ ɖe afi ma bla avɔ ɖe akɔta. Kpovitɔ aɖe tɔ ɖe anyi. Wole xɔ gã aɖe ɖome.

Akplẽ kple fetridetsi, ami dzẽ le ŋkume nɛ wokɔ ɖe agba ʋi aɖe me. Elã vovovowo abe koto, akpa, wolɛ le eme. Atadi hã le eme.

Ame aɖewo tɔ te ɖe amekukuɖaka aɖe gbɔ. Wotsɔ seƒoƒo vovovowo da ɖe edzi. Ame aɖewo le awu yibɔ me. Edewo tɔ ɖe soya xɔ ɖome.

Ŋutsu eve ɖewo tɔ ɖe aɖago dze aɖe me le ya me, wodo dɔwɔwu blu eye dɔwɔkukuʋewo. Wolé dziɖegbeŋutikaɖiwo ɖe asi eye ati ƒuƒu aɖe hã aɖe le wo gbɔ.

Ɖevi sue aɖe le awu ʋi aɖe me. Edo afɔkpa aŋgbaɖiɖi eye wòwɔ rasta ɖe ta. Ekɔ ŋu de atame le ƒoƒom. Ɖevi bubu aɖewo le megbe nɛ le ekpɔm.

Ɖevi etɔ ɖewo kple nyɔnu eve ɖewo tɔ ɖe mɔto le zokeke ɖe dzɔm be neva tso me ne yewo tso lori mɔ me. Lori aŋgba mumu ɖe tɔ ɖe wo megbe. Exɔ gã ɖe tsɛ le wo megbe.

Ŋutsu aɖe nɔ sɔ dzi. Edo batakali, do efɔkpa hele ati didia aɖe le asi. Nyɔnu eve aɖewo tɔ ɖe ŋkume. Ɖeka le asɔsi ɖe asi. Nɔnɔmetata aɖe le egli ŋu. ŋutsua aɖewo le eme. Atia ɖe le afima eye nukukua ɖe mlɔ anyi.

Ŋutsu aɖe le nane fiam nyɔnu aɖe. nyɔnua wɔ ɖa ŋusu ɖe ta. Atikplɔ aɖewo le wogbɔ. Dɔwɔnu aɖewo le wo gbɔ. Ŋutsu ɖeka le megbe le naɖe wɔm.

ŋutsu gbigbiaɖewo le atikpakpɛviwo wóŋlɔ naɖe ɖe wódzi civicɛɣ le ɖewóme elevy le ɖewome wodó awu yibɔwo ɖo kuku dzēwo le ablɔ lɔm